Mõͻ la ka mͻdonne a yoͻrͻ. Mͻdobaa ane peere mͻpeere a be la a mõͻ poͻ a yoͻrͻ. ka baa ane faa a digire. Ka teere a be a be.

Bibiiri la zeŋ dakogi zu. Kuree zu kaa kuruu a e pelaa. ka ba mine a te ba dumo ka ba mine a gbi dumo kyԑ ka ba biŋ nͻͻteԑ ba nimitͻͻreŋ.

Dɔɔ ne pɔge la a su saa kparɛɛ ka ba mine hɔgle zupil-peɛl ka ba mine a ha kaŋ haa o noɔre kyɛ ka kaŋ taŋke sɔgelaa a biŋ ba nimitɔɔreŋ.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

Dɔɔba la a be die ,kaa diɛ a waa pelaa ka kuri be a be ka ba nyoŋ ka tabol biŋ a ba koŋkogri saŋ ka kaŋa a su bonsɔglo a are ka niɛ kaŋa a ti o siɛ a are.

Dɔɔba la, lɔɛ ayi la a nyɛ accident ka dɔɔ ne pɔge zɔ moto a te waana ka kaŋ a are a eŋ nose marks ka kaŋ su blue kparo.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

N nyɛɛ ane bibiiri ka ba be die poɔ, ka a die a e pelaa, ka bamine a su kaayaa, bamine ba su kaayaa, ka bamine a a are ka bamine a zeŋ, kyɛ ka a dɔɔ taa kodu ane o nu kyɛ biŋ koɔ o nimitɔɔreŋ. 13431